Varume vakati wandeyi vari kufamba mumugwagwa vakapfeka mbatya dzakafanana. Vakapfeka hembe dzeruvara rwegoridhe dzine zvitema kumusoro nezvikabudura zvitema. Vakapfeka mapatapata.